lugudo lubalayi nga hulugudo huliho bunyasi hundulo huliho bisaala hwabaho nikyimi polo kyekamasanyalazi

Bakhasi bataru ni babana basinde babili umukhasi mutwela wekhale umwana wamuwambilekho umwana mutwela tsagwarile tsingubo ta umwana babaramile bosi bakwarile tsingubo basanyukhile

Tsimatokha tsingali tsili khutimila khulugudo mushirimba, kundulo khwe lugudo khulikho kamatala kesi barakho nga bakana babandu babonele silo ate nga khundulo ukhundi khulikho babandu bakali

Shirimba sikali mulimo tsinzu tsingali tsigorofa ne tsindi tsikhali tsigorofa ta tsinzu tsilimo indala ilikho lubesemu.

Lituli lye tsikhafu likali nga tsilikho tsintsika tsindeyi ate tsimbofu, tsikhafu tsino tsili tsimali mu'rangi tsikhafu tsino tsili tsimbofu ate nga tsili khukenda.

Shirimba shiboofu shilimo tsinzu tsingali tsinzu tsili tsinzu tslili tsegorofa mulimo babandu bakali nitsimotokha mulimo tsirangi tsimbesemu ni tsitsindi tsinali busa

Emotokha yatsutile umusani khungakhi mutwela wakharire enguvo emaali , umutsana ukhundi Wemikhile khulugundo alikhumina etsimu wagwarire bututsi umuwanga, bakhatsi babiri bali mumetsi bilukhusinga zinguvo, batsani abandi bali kunduro kunzu bali kumpanga bibindu

Ipikipiki ilikhutimila khuluguddo ilikholubesemu yasutile babandu bakwariile tsingubo tsimali yarerekho buwanga khuba ili shilo kumulilo kuli luwande lwesi luguddo luli kuli khukhwosha bibindu.

Basani babili, mutwela wakwarire tsi'ngato tsi'wanga ni ingubo shangaki i'wanga, akwarire imbale i'jini, ukundi wakwarire lugabire mubikele walolelele lwotayi, ali umubesemu, bali mwiduka bakulisa bibindu bikali busa

Babana besinde ni lisanyu likali bali khutima, boosi tsana bali khutima nga bekhoyele lwe khuwangula ibindu byesi abe bali khukhola, basanyukhile naabi, boosi tsana bali khutima.

umusaani ali hufuyilila bimuli bimuli bili bikali waliyo nikyimisaala kyikyindi kyibili umusaani wasutile ibumba humukongo wamala wakwarire imbale imali

kamatore umukhasi ali hukhwosha kekhukulisa kamalala kalalile akandi kayile bulayi akandi kasi huya bulayi ta kakalalile kali kamamali kataru kakanyowa

Basani bataru mutwela akwarire imbale iwanga ni tsisokisi tsiwanga bali khusamba kumupila kumuwanga bali khusambika khubunyasi bwositsana bakwarire tsingato ni tsisokisi.

Babana barano mutwela alikhusindikha kametsi khugali inga kali mubutu imbofu babandi betyukhile khumurwe bosisana nga bali khukendela khulugudo luwande lwatayi tsimande tsombi iliyo nasimya ukhali ukhatsowa ta ushili umwana

Shirimba tsi matokha babandu tsibu tsi pichipichi tsinzu tsibendera tsimavulu igorofa

kumuzikiti kuliho irangi iyagurini kuliho nihalayini habesemu kuli ambi niligulu kuli ambi nikamafumbi kamafumbi kamawanga muranji

kumukunda kwekamatore ,kamatore kalimo kamakali mukundamo bayakamo mbamo bunyasi bwosi tawe tsinzehele batsilolela bulayi

Bakhasi bataru bityukhile liloba khumurwe liloba bali busile mutsibafu tsibafu tsili tsimali murangi bakhasi si bakwarilekho tsingato mubilele mwawe ta

inzu imbofu igorofa tsimotoha tsemihile wo tsili mukala imbesemu atamala tsimotoha waliyo ikamunye yabawo nibubundi bufiti

Umusani wahambile inyeni amakujamisa mumetsi awambile kumulobo wakwarile mumoni shishindu shibesemu murangi wagwarile ni imbale imali murangi inyeni isi ama kuwamba nayo ili imali murangi

Umusinde alikhusindikha papa uwewe khuba papa uwewe ali umuleme ekhala busa khukagari hari niye ulikhumusindikha amuyile hisi bamulangile kwidwalilo habe nga batsa khumujajaba alikhurambisa khagari

Umwana wekhale khumulyango, wakwarire isweta, isweta isi akwarire ilikho kimikhono kimibesemu ekhale khunzu khumulyango, waliwo sisala isi ekhale ate wekhale khu libaale.